Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwapo pamaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo, yo yamwe oha yeyi longitha okufuta oosikola dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo, yo yamwe ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ano ohamu kala wo omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Moositola ohamu kala iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi: iikulya, iizalomwa oshowo iikwawo oyindji.

Aantu ohaa longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Yo yamwe oha ye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho wo iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Omahala goma landithilo olyo ehala moka aantu haya ka landithila iinima yawo. Mehala muka ohamu adhikwa iinima yomaludhi gayoloka ngaashi oongaku, omapaya, uundjato niikwawo oyindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iipalutha osho woo iizalomwa yo yamwe ohaye yilongitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nee momikalo dhayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iikulya, iikwathewa, oshowo iikwawo oyindji. Mo ohamu kala woo omukwatheli.

Ombaanga kali shi owala lyompungulo giimaliwa ohatu vulu okumona ko uuwanawa owundji ge vulithe mpoka bank Windhoek oye yimwe yonoombanga dhoka hadhi tula po olyo omilandu nomalandulathano kutya omuntu ota sindana iimaliwa koomuma nenge kehe ngaa shoka sha tulwa methigathano.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya nduluka iinima yomaludhi ga yooloka. Ohaya vulu okuhonga iipundi yomaludhi ga yooloka, ano iipundi mbyoka yi li lela pashinanena. Ohaya landitha po nduno iihingomwa yawo.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana, ano oho kutha ashike shoka wa hala ngoye to gandja oshimaliwa kwaa ngoka ta kwathele.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iizalomwa oshowo iipalutha, yo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka yena uunongo moonyala, ohaya hongo iinima yomaludhi ga yooloka miiti. Ohaya hongo nduno iitafula mbyoka haya kala yeyi ninga lela nawa, oha yeyi landitha po, opo ya wape yi imonene sha shomondjato.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya yi yakakonge iinima yawo. Momahala muno ohamu adhika iinima yomaludhi gayooloka, ngaashi iizalomwa, oongaku osho wo iinima iikwawo oyindji.

Oombanga kalishi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. FNB oyo yimwe yomoombanga dhoka ulikemo iipindi, ano ngele oshinima shontumba osheya kombiliha.

Oombaanga kadhishi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa, Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi tula po omathigathano moka aayogi dhingi haya kutha ombinga, noku isindanena tya.

Oostola odho ehala lyomalandithilo moka aantu haya landa iipumbiwa yawo. Ohamu adhika iinima yomaludhi gayooloka ngaashi iikulya oshowo iikutu. Ohamu adhika woo aakwatheli mboka haya kwathele aalandi.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kala

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi geli gaali. Yimwe iikukutu yimwe oyomafo. Ashike esimano limwe alike.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iizalomwa, iikulya nosho wo iikwawo oyindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa osho wo iipalutha. Iyandulukwa po pomaludhi gayolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala moka mwa dhikwa iinima yomaludhi ga yooloka, ano ehala moka aantu haya landithile iinima yawo. Mehala muka ohamu kala mwa yela nawa mo ohamu adhika wo omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha. Yo yamwe taye yi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya nduulukwapo nduno pomaludhi gayooloka , shiikwatelela kiilongo yawo.

Ombaanga kayishi ashike ehala moka aantu haa ka pungulila iimaliwa yawo, ohaa vulu woo kumonako omauwana ogendji ge vulithe mpoka. Standard Bank oyo yimwe yomombaanga dhoka hadhi tulapo omathigathano naantu ohaa kutha woo ombinga.

Aantu mboka yena uunongo moonyala oya nduulukapo omashina gomaludhi gayooloka, moka mwakwatelwa eshina ndyoka hali yalula iimaliwa, ano omuntu oho tulamo ashike iimaliwa yoye lyo tali yalula, eta li kupe omwaalu.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana. Ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni, e to pewa iimaliwa yomoshilongo moka, opo wu vule oku yi longitha moshilongo mo.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. Ohatu vulu wo okumona ko omawuwanawa ogendji ge vulithe mpoka. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi.

Ombaanga kayishi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa. Aantu ohaya vulu okumonamo omawuwanawa ogendji. FNB oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi ulikemo iipindi.

Otunamo oombanga odhindji moshilongo moka aantu haya longitha okupungula iimaliwa yawo. Otunamo ombanga yaVenduka ndjoka hayi longithwa. Otuna iitayi moshiwalongo, oshakati, Ongwendiva osho woo moondolopa oonkwawo.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyomapungulo giimaliwa. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji ge vulithe mpoka. Standard Bank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano. Otadhi halele ashike omahalelo omawanawa komusindani gwawo ngoka a sindana ohauto.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhawo okufuta oosikola dhawo oshowo okulanda iizalomwa niipalutha yawo oya ndulukwa po nduno pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongonwa yawo.

Kehe megumbo omu na ondunda ndjoka aanegumbo haya longitha uuna taya li omwiha nenge taya li uulalelo. Pehala mpaka ohapu kala pu na iipundi osho wo iitaafula.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo, ohamu adhikwa iinima yomaludhi ga yoolokathana. Mo ishewe ohamu kala omukwatheli, ano ohadhi eta wo oompito dhiilonga.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi geli gaali, yimwe oya ningwa moondola, yimwe oya ningwa momafo, ashike esimano limwe alike.

Aantu mboka yena uunongo moonyala, ohaya hongo iihongomwa yomaludhi gayooloka, ngaashi iipundi, iitaafula. Iihongomwa yawo ohayi kala lela tayi monika nawa, yo ohaye yi landithapo yiimonene sha shomondjato.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya nosho woo iizalomwa. Yamwe oha ye yi longitha oku futa oosikola dhawo . Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo.

Oositola olyo ehala lyo malandithilo moka hamu landithwa iinima yomaludhi ga yooloka, ohamu adhika iikutu, iikulya, oshowo iinima iikwawo oyindji. Ohamu kala woo omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Aantu mboka aanongo moonyala ohaya hongo iinima yomaludhi ga yooloka ohaya hongo iitafula oshowo iipundi uuna iihongomwa yawo ya ningi oyindji ohaye ke yi landitha eta ya imonene mosha shomondjato .

Omahala gomalandithilo omo moka aantu ha ya yi ya ka lande uukwashike pendjewo wawo. Momahala moka ohaku kala mu na iinima yomaludhi ga yooloka mo, mo ishewe ohamu adhika omukwatheli.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka, ngaashi iikulya, iizalomwa oshowo iikwawo oyindji.

Oositola odho ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Ehala ndika ohalikama tali monika nawa lyayela nawa lyo ishewe ohali nana aalandi. Mehala muka ohamu adhika omukwatheli ngoka hakwathele aalandi.

Otu na omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Momahala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaaashi iizalomwa nosho wo iipalutha.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. Nedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi tula po omathigathano moka aantu haya kutha ombinga. Aantu ohaya vulu nduno oku isindanena sha.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu hayaka landa iinima mehala muka ohau adhika iinima ya yoolokathana okutya iikulya nenge iikunwa ohamu adhika wo aakwatheli mboka haya kwathele aalandi.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya nduluka iinima yomaludhi ga yooloka ano ohaya vulu okuhonga iinima yawo ngaashi iipundi miiti. Ohaya vulu wo okuhonga uutemba wokwiikoshela koonya miiti.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyoku pungulila iimaliwa. Aantu ohaya vulu oku mona ko omawuwanawa ogendji. FNB oyimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi.

Omalandithilo olyo ehala moka aantu haya ka landithila iinima yawo. Pehala mpaka ohapu adhika iinima yomaludhi gayolokathana kutya iiyimati kutya iingumutulu. Ano ohapu kala wo pena aalandi naamboka woo taya landitha.

Oositola olyo ehala lyo malindithilo moka aantu haa kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gayooloka ngaashi iizalomwa osho woo iipalutha, ohamu kala omukwatheli ngoka ha kwathele aalandi.

Otu na mo omahala ogendji gomayinyanyudho moka aantu haya yi uuna kaakye na shoka taya ningi. Momahala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ngaashi iipundi oshowo iitaafula mbyoka ya nuninwa aalandi. Mo ishewe ohamu kala mu na okandama komeya moka aantu haya yogo uuna yu uvite uupyu.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu hayaka landa iipumbiwa yawo mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana yo oyina iinima yili melandulathano mo omuna wo omukwatheli.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo hoka aantu ha ya ka konga iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima oyindji yomaludhi ga yooloka ngaashi iikulya niizalomwa osho wo iikwawo oyindji.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyokupungulila iimaliwa. Ohatu vulu okumona ko omawuwanawa ogendji ge vulithe mpoka. Nedbank ota halele omahalelo omawanawa kugumwe gomaasindani ye ngoka a sindana sho ya li ya tula mo omathigathano gontumba.

Ehala lyomalandithilo olyo ehala mokaaantu haya ka landitha iinima yawo. Mehala moka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana, wutya iizalomwa, owutya iipalutha.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya hongo iinima yomaludhi ga yooloka. Ohaya hongo iipundi oshowo iitaafula momiti. Ohaya vulu wo okulanditha po iihongomwa yawo e taya imonene sha shomondjato.

Oositola olyo ehala lyoma landithilo moka aantu haya ka landa uukashike pendjewo wayo. Mehala moka ohamu adhikwa iinima yomaludhi gayolokathana lyo ishewe ohali kalekwa lyayela nawa. Oha mu kala omu kwatheli ngoka ha kwatha aalandi.

Oombaanga kadhi shi owala ehala lyokupungula oshimaliwa ohatu vulu okumona ko omawanawa ogendji ge vulithe mpoka ,Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga dhoka hadhi tula po omathigathano moka aantu haya kutha ombinga nokwiisindanena sha .

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo mbyoka ya ndulukwapo pomaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo ano uuna toyi koshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yokoshilongo shaandjeni eto pewa iimaliwa yomoshilongo moka opo wu wape wuyi longithe.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngasshi izalomwa osho wo iikulya, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oyandulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka yena uunongo moonyala ohaya nduluka iinima yomaludhi ga yoolokathana ohaya vulu okuhonga iipilangi moka ta vulu okunduluka mo nenge oosikopa ohaya landitha po ihe iihongomwa yawo.

Otu namo oombaanga odhindji muuyuni moka aantu haya longitha oku pungula iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomoo mbaanga ndhoka aantu longitha, oyena nduno oku pungula iimaliwa yawo. Bank Windhoek oyo yimwe yomoo mbaanga mbaanga ndhoka aantu haya longitha, oyina iitayi ngaashi oku Utapi, oRundu, Opuwo, Okahandja, Okahao osho wo oondolopa oonkwawo odhindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iikulya oshowo iizalomwa, yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Kehe megumbo omuna ondunda ndjoka hayi ithanwa ondunda yokulala. Mondunda muka ohamu kala muna ombete ano omuntu oheya oku lala uuna kwa toka nenge uuna uvite a loloka.

Oombanga kadhishi ashike omapunguli giimaliwa ohatu vulu okumonako omauwana ogendji gevulithe mpoka. Ombanga yaStandard odho dhimwe dhomoombanga dhoka hadhi tulapo omathigathano moka aantu haya kutha ombinga nokwiisindanena shoka shatulwa methigathano.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa Nedbank oyimwe yomoombaanga dhoka hadhi tula po omathigathano moka aantu haa kutha ombinga mokuhinga uuthanguthangu.

Oositola olyo ehala lyo malandithilo moka aantu haa kalanda iipumbiwa yawo. mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gayooloka ngaashi iikulya, iizalomwa osho woo iikwawo oyindji.

Aantu mboka aanongo noonyala ohaya ndulukapo iinima yomaludhi ga yooloka. Ano ohaya vulu oku honga oosikopa, iipundi osho woo iinima iikwawo momiti dha yooloka na iihongomwa yawo oha ye yi landithapo.

Otuna omahala ogendji goma landithilo moshilongo, moka aantu haya ka landithila iinima yawo. Aantu ohaya ningi nduno yaka lande iinima yawo. Ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi omagala, oongaku niikwawo oyindji.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa osho wo iikulya, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oyandulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo, oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana ano uuna toyi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni omolwashoka iimaliwa yomoshilongo sheni itayi vulu oku longa moshilongo oshikwawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhawo osho woo okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iikulya osho woo iipalutha yoyamwe ohaye yilongitha okulanda omagumbo gawo oya lundukwapo nee momaludhi gayoolokathana shiikwatela kiilongo yawo.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya kalanda iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi gayooloka ngaashi iikulya, iizalomwa osho wo iikwawo oyindji.

Oombaanga kadhi shi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji ge vulithe mpoka. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hadhi ulike mo iipindi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi, iikulya osho wo iizalomwa, yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pomaludhi ga yoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi: iikulya, iizalomwa niikwawo oyindji. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Ombanga kayishi ashike ehala mpoka hatu kapungulila iimaliwa yetu ohatu vulu woo okumonako omauwana ogendji gevulithe mpoka. OFnb oyo yimwe yomoombanga dhoka hadhi ulikemo iipindi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo, ngaashi iikulya, oshowo iipalutha, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi gayoolokathana, shi ikwatelela kiilongo yawo.

Otunamo omahala ogendji go mayinyanyudho moka aantu haya yi uuna yaana shoka taya ningi. Omahala ngaka ohaga kala lela taga monika nawa, go ogeli pamuthika go pashinanena, ano ohamu adhika nduno okandama moka aantu haya ka yoga, uuna yu uvite uupyu.

Ositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yoolokathana, mo ohamu adhika woo omukwatheli. Ohaga eta woo oompito dhiilonga moshigwana.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya adha iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iikutu oshowo oongaku. Momahala muka ohamu adhika nduno aakwatheli mboka haya kwatha aalandi.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha. Mo ishewe, ohamu adhika wo aakwatheli.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa niikulya yo yamwe oayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oya ndulukwa po pamaludhi ga yooloka shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi, iizalomwa osho wo iipalutha, yo yamwe ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo. Oyandulukwa po nduno pomaludhi gayoolokathana shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipalutha ngaashi iipalutha osho wo iizalomwa. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.

Oombaanga kadhishi ashike ehala lyomapungulilo giimaliwa. Ohatu vulu okumona ko omauwanawa ogendji ge vulithe mpoka. FNB oyo yimwe yomoombaanga ndhoka hayi ulike mo iipindi.

Oombanga odha tseyika onga omahala goma pungulilo giimaliwa, ashike aantu ohaa vulu okumona omauwana ogendji okupitila mudho, ngaashi FNB oyo yimwe yo moombanga dhoka hadhi ulikemo iipindi.

Aantu ohaya kongitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo, ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yo yamwe oha yeyi longitha oku futa oosikola dhawo. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngashi iikulya osho wo iizalomwa. Oya ndulukwapo nduno pamaludhi ga yoolokathana, shiikwatelela kiilongo yawo.

Aantu mboka ye na uunongo moonyala ohaya hongo iipundi yomaludhi ga yoolokathana. Ohaye yi hongo nduno momiti dha yooloka. Uuna iihongomwa ya ningi oyindji, yimwe ohaye ke yi landitha po.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okufuta oosikola dhawo. Yo yamwe ohaye yi longitha okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha. Oya ndulukwa po nduno ya yoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo yoyamwe ohaye yilongitha okufuta oosikola dhawo oya ndulukwapo nee pomaludhi gayoolokathana shi ikwatelela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iipalutha. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ge li gaali. Yimwe oya ningwa moodola yo yimwe oya ningwa momafo, ashike esimano limwe alike.

Otuna omahala ogendji gomalandithilo moka aantu haya kalandithila iinima yawo, ohaku adhikwa nduno iinima yomaludhi yayooloka, kutya iizalomwa, iikulya, iikwathewa, ano mo ohakula wo aantu mboka yeya okulanda.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa oshowo iikulya, yo yamwe ohaye yi longitha oku futa oosikola dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo. Oya ndulukwa po nduno momaludhi ge li gaali, yimwe oya ningwa moodola, yo yimwe oya ninga momafo. Ohaye yi longitha nduno okufuta wo noosikola dhawo.

Kehe egumbo olyina ondunda ndjoka hayi thikilwa. Ondunda ndjika ohamu kala muna iipundi mbyoka ya nuninwa kehe omuntu opo a vule oku kuutumba ko nenge a thuwe po uuna a loloka.

Oositola olyo ehala lyomalandithilo moka aantu haya ka landa iipumbiwa yawo. Mehala muka ohamu adhika iinima yomaludhi ga yooloka. Ohali kalekwa lya yela nawa lyo otali nana aalandi.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Yamwe po ohayeyi longitha okufuta oosikola dhawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iikwashikependjewo yawo. Uuna to yi moshilongo shontumba oho gandja iimaliwa yoshilongo shaandjeni e to pewa iimaliwa yomoshilongo moka wu uka, omolwashoka iimaliwa yoshilongo shontumba, itayi vulu okulonga moshilongo oshikwawo.

Aantu oha ya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo oya ndulukwapo nduno pomaludhi ge li gaali yimwe oya ningwa moondola yo yimwe oyomafo ashike esimano limwe alike.

Aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa iipumbiwa yawo yesiku kehe kutya iipalutha nenge iizalomwa. Oya ndulukwa po nduno pamaludhi ga yoolokathana, shi ikwa telela kiilongo yawo.

Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda iipumbiwa yawo ngaashi iizalomwa osho wo iikulya. Yo yamwe ohaye yi longitha okufuta oosikola dhawo.